Nasapɔɡe la a zeŋ ne bibiiri die poɔ ka ba mine nimitɔɔ ka teebuli a biŋ kyɛ ka a bibiiri waa ɡyamaa a dieŋ bondoɔ bonbonzeɛ bonsɔɡelɔ bebe bompelaa kyɛ nasapɔɡe la tɔɔre a bie .

Nobɔ mine la kyɛnɛ dɔbɔ ane pɔgebɔ a wa kyɛnɛ gɛrɛ ba mine sue bonsɔglɔ ba mine bompeɛl kyɛ kaa dɔɔ kaŋ taa boŋ kaŋa koo waa doɔ koo de tɔ na a o tasoba kaŋ kyɛ ka ba de boma a ŋma ŋma eŋ pɛmɛ poɔ a mine waa peɛl kaa mine waa zeere ka ba de zɛge kaa do ka ba wa kyɛ ne a gɛrɛ ne.

Dakogi la biŋ ka ba de kapuri a dɔɔlaa zuŋ amine taa bompeɛle k'a mine taa bonsɔɔlɔ k'a mine taa bondoɔ kyɛ ka bone biŋaa sonsooleŋ ka boma be a poɔ.

Pɔgesare la laŋ taa ka ba taa gama a lere ba nuuri a are ka kaŋ leŋ o zu wogri lɛ ka ba are dankyini seɛ ba mine sue bompelaa bonsɔglɔ ka kaŋ seɛ gondonsɔglaa ka ba are dankyini seɛ a laara.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

Bibiiraa yɔpoi lɛbɛ a zeŋ kyɔɔ dakyin. Bɛ zen kure na gaale a dakyin ɛoŋaa. Ɛa zie bɛ na zea a zie dɛo na sɛbla. ɛ vɔpɛlɛ gaŋ kyɔɔ bɛ. Nasapɛlɛ bibiir lɛbɛ. Bɛ zena a kaarɛ taar bɛ menɛ laar.

Bondiri naŋ be laa poͻ. Muni ne bԑŋԑ, ne taaleԑ, ne gyԑnle, ne zԑvaa, ne bͻͻdeԑ, a a de gyԑl o na la be a dale poͻ a ba paa eŋaa a zeԑre a saazuŋ.

Niŋgyamaa la are ka ba biŋ bongyama la boŋkoɔre ka ba are kaara a dɔɔ kaŋ sue kpare woge kyɛ tɔɔrɔɔ nu bonzeɛ kaa dɔɔ kaŋ meŋ tɔɔrɔɔ nu bonzeɛ kyɛ seɛ kuri sɔglɔ a su kparesɔglɔ bondoɔ bebe boŋpilaa bebe sɔgle bebe ka kaawere bebe a zie gyamaa lɛ daa poɔ la.

Pɔgelee la tuo boma a koɔrɔ a tuo a boma a koɔrɔ a hɔgle zupili kyɛ pɛgle mine bonzeere bebe bonsɔglɔ bebe bompeɛle bebe kyɛ eŋ tookpampeɛle a kyɛ la.

Nasaalba la are, ka nasa dɔɔ de bone eŋ o noɔreŋ a moɔlɔ koraa noba bamine sue bonsɔgelɔ, bamine hɔɔle zupil k'a zupil e giriin, bonzeɛ bee be, bondoɔ bee be, bonzeɛ meŋ bee be ka bamine pɛgele fon ane bondoɔ.

Koɔ poɔ la ka dɔba ne pɔgeba a are are kyɛ k,a ziiri mine a e pelaa bonsɔglɔ bebe bondoɔ bebe ba mine ba su kpare kyɛ seɛ torɔzasɔglaa ka ba are a koɔ poɔ a kyɛnɛ.

Lɔɛ la nyɛ asedɛn kaŋa waa zeɛ ka kaŋa waa pelaa bonsɔɔlɔ bee be bonzeere bee be ka yie are ka ba pɛnte pelaa a zie lambori kaŋ

Toma zie la ka ba tona ba vɔgelɛɛ zupil pelaa bonsɔɔlɔnbee bondoɔ bee be bonzeɛ meŋ bee be kaŋa arɛɛ dendeŋ ka kaŋ meŋ dɔɔ ka ba tona toma

Nasapɔɔ ane nasadɔbɔ ba bee mie mine poɔ kaa nasapɔɔ zɛl basɔglaa kaŋ pɔnne kyɛ su kparrezeɛ kyɛ yɛre baage doɔ kyɛ kaa baa kaŋa deɛ a o gbɛre kaŋa dɔglaa nasapɔge gbɛre zu kyɛ ka mie ane teere a bee a ba pureŋ ka ba mine su bonsɔglɔ ane bonzeere.

Dɔɔ la su kparoŋ are k'a mine waa doɔ k'a mine waa zeɛ k'o pɛgele baagi zeɛ a hɔɔle zupili pelaa ka bonsɔgelaa a bebe ka dãã konteena meŋ biŋ ka bonsɔgelɔ meŋ be a zie o naŋ are.

Dɔɔ ne bibiir lɛbɛ zeŋ, a ter tɔɔkye bɛ na maale a kaarɛ. Ɛ pɔlɛ be naa bɛ niŋe sɔgɔ.A bibiir, bɛ mine su ne kparre bɛ mine bɛ su kparreɛ. A dɔɔ moŋa o sun kpa nu woore.

Pɔgebɔ meŋ la de maki a eŋ ba noɔreŋ a moɔre kyɛ sɛge sɛgere mine a eŋ bone eŋɛ ka ba taa ne ba nu ka bamine zɛge k'a do kyɛ ka ba su bombuluu bonsɔgelɔ bebe bonzeere bebe ka ba yele naa yɛlɛ a gɛrɛ.

Weɛ donne la lantaa ka amine kyɛŋnɛ ka amine a arɛ kyɛ ka amine gaŋ ka amine do dɔlle la a zu amine eɛɛ soglɔ ka amine e boŋ duoɔ a baŋ kyɛnnɛ a gɛrɛ a ɔɔro a muoɔ.

Tontombiiri ayoͻbo la be kyԑnse zuiŋ a kpaara yagelԑ sola panԑl. ba e ne nobԑԑ ayoͻbo ԑ su kpare naŋ e kpare-vaare, a eԑŋ a bonnyegenyegere kyoͻle kyoͻle a gyerԑtaa. Ba vͻge kpawoore naŋ e kpawoodõͻraa. A kyԑnse banaŋ zeŋ, a kyԑnse e na bozeԑ, aa yiri penti e dõͻre.

Die poɔ la ka ba biŋ dakogri a dakogri waa peɛle ka ba biŋ tabol kaŋ sensogre k,o meŋ waa pelaa ka ba yuo tiivi ka bonzeɛ bebe ka bonsɔglaa bebe ka fane a be a die sazu kyɛ ka ba penti a ziiri mine peɛle ka sɔglɔ meŋ a bebe.

Noba mine meŋ arɛɛ la ka kaŋa zɛl o gbɛre kyɛ ka a zie waa buluu a su kpare pilaa ka bonsɔglɔ mɛŋ a bebe ka o eŋ sɔɔse doɔ kyɛ ka yiri kaŋa are ka ba penti penti pilaa kaa ziire mine e sɔglɔ ane buluu.

Nɔɔteerɛɛ la ka ba maale a biŋ a mine waa bonziiri ka a mine waa bondoɔ ka a mine waa bompeɛle ka a mine waa bonsɔɔlɔ ka a mine e bɛrɛ ka a mine e bilii kyɛ ka kataweɛ bondoɔ a are kɔɡe o.

Daa poɔ la ka noba duori boma ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine kyɛnɛ a pɛgle bie kyɛ su bompeɛle bondoɔ beebe bonzeɛ beebe bonsɔglaa beebe ka bonbulu meŋ beebe kyɛ ka ba duori bɔɔdeɛ ane sɛmaanee zaa a daaŋ.

Nasaalpeɛle mine bata la pɔgeba bata ka ba su bompeɛle a toore ba nu vaalɛte ka kaŋ zu waa sɔglaa kyɛ ka ba biŋ gama a kyɛ biŋ orɔba kyɛ ka boma dɔgle dɔgle a tabol zu zaa te tɔ.

Bibilii la be baa poɔ suoro koɔ ba ba su kaayaa kuri la ka ba seɛ kyɛ taa zukɔɔlonsɔglɔ ka ba duori taa bɔgrɔ ba mine ti la a gbɛɛ ka ba mine nyɔge ba nuuri ka ba ti ba zu a pãâ nyɔgrɔ taa a pãâ duoro.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

Tontombiiri ata lɛ bɛ, a tonɔ tomɛ. Bɛ su kpare na e bonzeere ra, vɔgle kpawoore bopɛle ɛ ɛŋ nafɔɔre pɔgteɛ, ɛ ɛŋ nuwoore, ã kãõ den e bozeer, ã kãõ den e bopɛla, ɛ kãõ den e bobuluu. Bɛ nyɔge ne kurdaa kaŋ na yi saa zuŋ ɛ kyɔge pulia.

Dɔɔ la vuune a su bonsɔglɔ kyɛ biŋ solar kyɛ biŋ baateɛ kaŋa eɛɛ pelaa ka mine e sɔglɔ ka kaŋa a e doɔre kyɛ ka o be yire nimitɔɔre ka a zie kaŋ e pelaa.

Bidɔɔbili bata la be baa poɔ a ɔnnɔ kóɔ a orɔba eɛ pelaa ka kaŋ meŋ e buluu ka kaŋ meŋ su bondoɔ ka kaŋ meŋ su bonsɔɔlaa ka ba ɔnnɔ na a kóɔ

Asiiti poɔ la ka noba bata be ba deɛ boma pɔge ne ba nyɔbogo a mine eɛ peɛle kyɛ ka kaŋa de bone korɔ o tɔ kyɛ su kparesɔglɔ ka ba mine deme e doɔ kyɛ ka kɔmpeta a biŋ k,a zie waa pelaa k,a ziiri mine meŋ waa sɔglɔ.

Teŋkpoŋ la are ka ɡyamaa zaa paale a zie a yɛ kyɛnɛ dɔbɔ ane pɔɡɔ lɔɛ ayi arɛɛ la ba mine sue bonsɔɡelɔ ba mine bonziiri ba mine bompeɛl kyɛ ka a yiri are ka ba pɛnte bondoɔre.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

Dakogiri la biŋ die poɔ, dakogi peɛle la ka wegyɛ dɔɔle ka teebol waa pelaa ka bone dɔɔle ka kapuro bompelaa a de bonsɔgelaa ka ba mare enfuoni a dankyini eŋɛ kyɛ penti pelaa ka teebol sɔgelaa meŋ biŋ ka ba biŋ teebol wogi kaŋa la ba boma pare pare te do kyɛ ka filaawasi meŋ a biŋ a die dendɔnoɔre ka ba yagele pɛnsɔgelaa.

Dɔɔ ne bibiiri bayi la a zɔŋ kuriwiri a tuo genteŋ k'a zu waa sɔgelɔ ba zaa bata, bonzeɛ beebe, bonsɔgelaa beebe, bondoɔre beebe, kyɛ k'a teere waa giriin a ba lambobo zaa.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

Lure gyamaa la are ka mine didi vūū kaa waa sɔŋlɔ lɛ kaa mine e pɛle kaa mine zoro ka noba are are ka mine e ziire kyɛ ka zuuro a gmele zuuro.

Noba mine la kyɛnɛ dɔbɔ ane pɔɡebɔ la kyɛ ba mine pɛɛlɛɛ baaɡere a nuuri zaa ayi kyɛ taɡra neɛ ka ba mine meŋ mare a baaɡe a baaɡere mine eɛ sɔɡelɔ kaa mine e ziiri kaa mine e doɔ kyɛ ka teere areare a nimitɔɔr kyɛ ka ba kyɛnɛ a moɔ poɔ a ɡɛrɛ.

Noba la su tonton kaayare kaa waa girin ka vɔgl zupil pilaa a su kpare zeɛ vɔgle zupil zeɛ kyɛ ka lɔr a meŋ are kɔge ba .

Dakogpeɛle la ka ba biŋ die poɔ ka kɔkɔlsɔglaa a gaŋ a dieŋ ka ba biŋ kɔbilpeɛle mine k,a dɔgle tabol zu ka bompelaa kaŋ meŋ biŋ ka ba de bone a dɔgle a zu ka vuunee a uri a die poɔ kyɛ ka a ziiri mine e sɔglɔ.

Bibile la ŋmeɛrɛ gaŋgaa ka noba are are kɔge a kaara, a bibile eŋɛɛ nɔɔteɛ bondoɔ a su kpare pelaa bamine meŋ sue kpare zeɛ bonsɔgelɔ k'a bie pãã zeŋ a pãã ŋmeɛrɛ a gaŋgaa k'a taaba pãã kaara.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

Nasaaldɔba banaare la kaŋa arɛɛ la a zɛge o nu a k,o tɔ k,a tɔ na su bompelaa ka kaŋ zeŋ dakogi zu a ne tabol ka kapuri a dɔgle a zu ane gane ka kaŋ meŋ are a dendɔnoɔreŋ a lere o nuuri a bare o puoriŋ.

Donne la are a ɔɔrɔ moɔ, a mine eɛ sɔgelɔ k'a mine e peɛle ka teere bebe, a teere waa giriin kyɛ ka lɔre are ka noba meŋ be o poɔ, a lɔre meŋ waa pelaa.

Vũũ na di ziekaŋ. Kaas yage yago na bee zie na a vũũ naŋ di. A vũũ di na kyeԑ kyԑnse, ԑ uuru kyaa yire a ziezaa. Nobԑ be na a sori zu, a kaara zie na a vũũ naŋ di.

Tontonema la a bebe k,a dɔba a ba a kuree ka a waa wogri lɛ ba mine hɔglɛɛ zupilidoɔ kyɛ k,a ziiri mine penti doɔ ane zeere ka bulu a bebe ka torɔzasɔglaa ba naŋ seɛ meŋ bebe ka bompeɛlaa meŋ a meŋ bebe.

Dɔbɔ mine bayi la a are waayɛre zie ba sue bombuluu kyɛ hɔɔle zupilipeɛle kyɛ ka a kparoo puori a e bondoɔ ka a waayɛr mine meŋ e bondoɔ kyɛ ka pooli teɛ a are kyɛ ka ba are urɔba kaŋ poɔ ko o waa zeɛ ka ba tona a toma.

Dɔbɔ bayi la ka ba ire kaŋa zu ka kaŋ hɔɔle zupili kyɛ su kpare pelaa ka ba de bompelaa a pɔge a ɔnnɔŋ ba naŋ ire o zu kyɛ k'o seɛ torɔza sɔgelaa, bondoɔ beebe, bombuluu beebe a de ne bonsɔgelɔ.

Noba la voortire, bamine sue bonzeere, zupili peɛle a su bombuluu bonsɔgelɔ kpare peɛle kyɛ ka teere are kyɛ ka ba de a dagare a yi biŋ biŋ kyɛ ka noba a yɔ kyɛnɛ.

Die poɔ la ka ba biŋ dakoɡri ane taabuli ka o waa pelaa ka ba de boma dɔɡele a taabul zu kaouri dɔɔ la a dakoɡi zu a dakoɡro waa doɔ a de ne ɡree ka pɔɔ meŋ pikya mare a daŋkyini eŋɛ ka o su kparzeɛ kyɛ ka a ziiri mine waa pelaa bonzeɛ beebe bonɡree meŋ bebe a die poɔŋ ka takoro meŋ bebe.

Die la ka ba maale k,o veɛlɛ ka ba biŋ dakogri ane tabol ka ba dɔgle noma a tabol zu k,a die zie kaŋ waa pelaa kyɛ ka ba mare enfuoni a die dankyini eŋɛ zie kaŋa kyɛ k,a ziiri mine a waa sɔglɔ.

Zoma la ka ba eŋ laare poɔ ka ba mine zɛle are ne ba mine sue bondoɔ ba mine bompeɛle ba mine bonzeere ba mine bonsɔglɔ kyɛ ka ba mine deme a biŋ teŋɛsogɔ ka ba are kɔge.

Noba la a seɛrɛ a su bondoɔ bebe ka bompeɛle bebe ka bonziiri meŋ a bebe ka ba piri kyiimɛ a ɡbɛɛ eŋɛ kyɛ ka die are ka ba penti doɔ ka teere meŋ a are a be kyɛ ka ba ɡaŋɡaa ennɛ ba ka ba seɛrɛ.

Die la are ka ba biŋ teebol kpoŋ ka boŋgyɛmaa dɔgele a zu, kapuri dɔgele l'a be k'a dakogiri mine e zeɛ k'a mine meŋ biŋ a teebol puliŋ bompelaa ka felaawa meŋ dɔgele a lombori kaŋa boŋ giriin ka ba penti a zie pelaa ka doɔre meŋ be a lombori kaŋa bogiri mine poɔ.

Bondirii la ka ba biŋ ane teebol k'a saa naa bie, k'a bie a ŋmaaraa bondirii a suuro a o ba k'o dire a bie sue kparoo, a kparoo zie kaŋa eɛ pelaa k'o zie kaŋa e sɔgelaa.

Pɔgeba la zeŋ gyamaa ba mine sue bonzeere bompeɛle bonsɔglɔ bondoɔ ka ba zeŋ a tuuro boma naŋ be laa poɔ.

Die la are ka vūū bebe ka fani meŋ bebe ka baŋgyiraa bebe ka kabɔɔte bebe ka felaawa dɔgele ka bonsɔgelɔ bebe ka bompeɛle meŋ a meŋ bebe.

Wagyɛre sitɔɔ la k'a wagyɛre a pa a mine eɛ bonzeere, k'a mine e bompeɛle, k'a mine e bonsɔgelɔ, k'a mine e bonzeere, kyɛ ka pɔge laara a sitɔɔ poɔ, o eŋɛ haaŋ maa.